Tovolahy roa eo am-pandravana trano. Mitana angady izy ireo, ny iray kosa manampina vava amin'ny lamba, miloko manga ny varavarankely.

Trano an-dalam-panamboarana ahitana hazo mitsivalana, hazo mitsangana, ary fasika midongodongo eto anatrehany; ahitana varavarankely telo ity trano ity.

Tovovavy iray mamaofy ovy, manao satroka volontany ary miakanjo mavomavo, misikina lambahoany maitsomaitso sy mavomavo, manamboatra mofo akondro.

Ranomasina diodiovina ala mikitroka manodidina azy, maitso mavana tokoa izany ary madio mangatsakatsaka ilay ranomasina ahitana azy.

Mofomamy isan-karazany ao anaty vata fampangatsiahana. Ny sasany mahitsizoro, ny sasany boribory miloko mavomavo, ny sasany kosa miloko volontany.

Ampalibe roa lehibe miloko maintsomaintso, ao anaty baoritra. Tsara dia tsara tokoa ity voankazo ity ary tena ankafizin'ny olona indrindra fa ny any amin'ny faritra.

Angidina menamena mipetraka eo ambony hazo kely, mivelatra tsara ny elatrany izay miloko volomparasy, ny lohany kosa menamena.

Mpanao politika iray. Mipetraka tsara. Mametraka ny tanany eo ambony latabatra. Mitafy famataranandro mainty ary atin-akanjo mainty.

Toeram-pivarotana kapa izay maro karazany maitso, mavo, manga, mena. Samy manana ny vidiny avokoa izy ireo, misy ny an-jaza ary misy koa ny an'olon-dehibe.

Trano an-dalam-panamboarana ahitana ireto mpandrafitra telo ireto, ahitana hazo maromaro ihany koa hiakaran'izy ireo. Ny varavarakely kosa dia efa miloko fotsy.

Trano fiangonana iray ahitana tilikambo, sy hazo fijaliana ery amin'ny tampony. Ahitana lehilahy misatroka, manao akanjo mavomavo, mitaingina bisikileta eto ambany ; misy zaza andeha hianatra ihany koa ; ary misy hazo maniry miloko maitso sy menamena ny raviny.

Zazakely mirandrana, manao akanjo mavokely, manisy kavina ary hita ny tampon-dohany. Tsy hita ny tarehiny mivantana fa ny ao aorinany ihany no hita.

Toeram-pamakiana boky iray ahitana fitoeram-boky mirafitra hazo izay misy boky maromaro milahatra. Samy manana ny lohateniny sy ny mpanoratra azy ireto boky ireto.

Tovolahy maromaro mijery baolina eny ambony kianja. Ahitana kianja miloko maitsomaitso. Ny iray amin'izy ireo dia manao satroka fotsifotsy, miakanjo menamena ary manao kilaoty fotsifotsy.

Voankazo maro isan-karazany toy ny : mananasy, manga, voaloboka, paiso, akondro, papay, voasary makirana, ao ny mamy, ao ny marikivy, ary ao koa ny somary matsatsotsatso.

Ny asa tanana dia kolontsaina iray maneho ny maha izy azy ny kanto. Ito iray ito izao dia asa tanana ahitana zazakely maromaro miloko mainty volondavenina izany.

Fianakaviana iray maka sary. Ny rainy dia mitafy akanjo mangamanga ; ny reniny kosa dia mitafy akanjo menamena, mirazona finday amin'ny tànany, ary manana famantaran'andro ; ny zanany kosa dia manao akanjo volompaiso ny voalohany, ary mavomavo ny faharoa, ary tovolahy kely kosa manao akanjo mavomavo ny fahatelo.

Trano-pivavahana iray, nisy an'ireto mpiangona maromaro ireto. Ny sasany vao hiditra, ny sasany kosa efa nahavita ny fitaom-pivavahana. Fiangonana katolika moa izy ity.

Zava-maniry mitoetra ao amin'ny andrin-jiro, toy ny voamadilo. Ary ity voninkazo iray somary mahafinaritra ity na ny nijery aza ary. Volomparasy moa ny lokon' izy ity.

Tovovavy roa miaraka mandeha eny an-dalana. Ny iray manao kapa maintimainty, ny iray manao kapa mavomavo ary mitafy akanjo maintimainty. Ny iray kosa manao roby miloko vonivoninkazo ary mitondra famantaranandro.

Mpivaritra kiraro sy mpivarotra akanjo ireo kiraro dia manana karazana loko maromaro toy ny fotsifotsy, menamena, volontany, volondavenona, maitsomaitso ary ny akanjo kosa dia ahitana loko mangamanga, mavomavo, maintimainty.

Laoka mampalaza ny malagasy ny taovan-kena sy ny voanemba miharo sakamalao, matsiro, matsiro izy ity ary misy roniny mampite ihinana ery.

Tovolahy iray avy nanao ny fanatanjaha-tena ary mipetrapetraka miaraka amin'ny namany. Mirazona telefaonina izy, manao kiraro volomboasary, manao kilaoty tapany mangamanga ary ny tapany mavomavo. Ny ambonin'akanjony kosa dia menamena.

Mpianatra eny Ankatso, miara mirodona, lahy sy vavy. Ahitana tohatra andehanan'izy ireo ; ny sasany kosa dia nisafidy ny hipetraka.

Voankazo mamy izy ity, goavy ny anarany. Mavomavo ny aty ivelany, manana voaniny somary mafimafy izay, menamena kosa ny ao anatiny.

Sainam-pirenena iray : ahitana kintana roa eo afovoany izay mihodidina loko fotsifosy. Ny tapany ambany kosa dia maintimainty ; ny tapany ambony kosa dia menamena, ary mahafinaritra tokoa ny mahita azy itỳ.